ay anama rekk ci wàllu ci wàllu <hesitation> ci wàllum maanaam <hesitation> ci wàllu nawet bi xamù nga ay nawet yi nawet yi

du niróog maanaam <hesitation> nawetu ren rawatina nag ci wàllu ci wàllu maanaam <hesitation> ci wàllu taw mi mu bari mu bañ a bëri aywa mu yemamaay ak yu mel noonu <hesitation> kon nag su ko defee <hesitation> ya yan mbéy yan mbay maanaam baykat bi la war a bay <hesitation> su fekkee su fekkee <noise> maanaam taw bi manqué na

mën na def façon mbay yépp mooy buy dem di uti variété na fexe ut variété boo xam ne bu dee dañ la ne nawet bi dafay daya gàtt
ehhh
da ngay dem uti variété bu gaaw am na variété yi dafa dañ ëppalante am na variété bu gaaw am na bu yam am na buy yàgg ni muy mel noonu

da nga koy jël pour mu mën a adapté te nooy def ba xam ndax nu muy mën a adpté ak saison bi sa choix variétal mooy choix mooy ni nga war a tànnee loolu yaa ngi koy amee ci

mën nga ut sa variété bu gudd bu dee dañ la ne saison bi dafay yam nga ut sa variété boo xam ne tamit dafay yam bu dee dañ la ne saison bi dafay gaaw du bari nga ut sa variété boo xam ne dafa gaaw ba noppi résistant am na

donc loolu pour tontu si question boobu seulement si variété bi nga tànn
waaw waaw waaw
foofu la lépp di xewee
waaw waaw waaw kon nag <hesitation> su ko defee beneen laaj bi mooy léegi aywa fii moom dañu ne léegi su fekkee ndox mi day manqué <hesitation> taw taw taw bi bariwul <breath> waaye tamit su fekkee <breath> <hesitation> maanaam ci nawet bi ndox mi dafa nar a bari

su booba mooy li ma la daanaka presque tontu woon naa ci
waaw waaw waaw
su dee ndox mi dafa nar a bari nga ut variété boo xam ne dafay yàgg
waaw waaw waaw
variété bu gudd

muy di nga mun a am fourage bu bari
oui oui oui
maanaam ñax bu dee ngooñ bu dee gerte la parce que bu yàggee gàncax bi dafay gën a bari donc di nga mën a am bu fekkente ni <noise> même ba ci ay ndugub ay yooyu yépp di nga mën am wax dëgg Yàlla <noise> li nga xam ne mooy <noise> mooy moom la ñu wooyee fourage donc l' essentiel mooy sa variété bi nga tànn na méngóo ak saison bi

<hesitation> léegi nag su fekkee tamit <hesitation> maanaam nawet bi dafa normal maanaam bariwul bariwul taw waaye tamit <hesitation>

<laughs> waaw foofu tamit nga ut <noise> lépp loo munti bay rekk nga ut variété boo xam ni variété bu yam la waayé xam nga tamit loolu dafa di ba léegi da di domaine boo xam ne c' est très très très technique

ñu laaj ko par exemple

kon nag su ko defee <hesitation> xaw ma ndax su fekkee balaa ñuy jaar ci maanaam orticulture bi <breath> yi nga xam ne <hesitation> digle yi ñu ci war a am ci wàllu maanaam météo <breath> xëy na <hesitation> am nga su fekkee am nga looy yokk ci li ñu wax léegi ci wàllu digle ci wàllu maanaam <hesitation> façon <hesitation> façon yi am ci wàllu maanaam <hesitation> nawet yi
waaw bon xanaa sensibilisation
waaw waaw
te Yàlla def na sax heureusement ak liggéey bi nga xam ne jotoon nañ ko def baykat yu bari léegi conscients nañ ci bu baax
waaw waaw waaw
wax dëgg Yàlla conscients nañu xam nañ ni léegi nawet kenn waratul xëy rekk dem ut say sa ji di dundee yaakaar nawet bi la xam nawet bi dafa doon nawet boo xam ne wax dëgg Yàlla il foog nga mën ko maitriser bu baax maitriser ko mooy nga fexe information climatique bi bañ nañ ba léegi sax intrant la tudd comme ni ngay utee sa engrais comme ni ngay utee sa

yooyu yépp information météo bi léegi intrant la donc nga fexe boole ko ci say activités avant pendant et surtout après Yàlla vraiment loolu boo ko defee di nga mën am nawet boo xam ne nawet bu baax la malgré changement climatique bi nga xam ne wax dëgg Yàlla mi ngi ñuy sonal

su ko defee Mouhamed Bachir Mbow

waaw dina am solo parce que boo xoolee <noise> ñun bari na yoo xam ni

maanaam bokk na xam nga li si ëpp Afrique dañu yaakaar ni météo ci wàllu nawet rekk la am te fekk na ba ci noor bi dañuy def ay bulletins bës bu Yàlla sàkk météo dina def quatre wala cinq bulletins génne ko donc bulletins yooyu yépp dafay ñëw ci indi ngelaw li nga indi tàngaay bi indi seddaay bi donc loolu yépp ay informations la yoo xam ni ñi nga xam ni dañu nekk ci maraîchage dañ koy mën di utiliser parce que am na période boo xam ne maraîchage ci lay gën a baaxee <noise> wala période boo xam ne ci lay gën a bon donc loolu yépp

<noise> ba jot ci pour mën a vraiment li nga xam ne mooy seen activités

aywa xanaa léegi <hesitation> su voilà

comme ñoo ngi ci orticulture bi xam nga wax naa la bulletins yi nga xam ni am na bulletins boo xamante ni moom dafay wax ci li ñuy wooyee vague de chaleur vague de chaleur wala <hesitation> canicule loolu dafa di tàngaay goo xam ne tàngaay gu tar la

maanaam tegle ay fan

loolu benn bulletin la boo xam ni saa yu bulletin spécial la su ñu ko gisee dañuy def benn bulletin spécial génnee ko xamal nit ñi comme quoi am na vague de chaleur boo xam ne mu ngi ñëw en général surtout suñu zone bi nga xam ne dafay tàng trop loolu dafa doon loo xam ni ñi nga xam ni dañuy yëngu ci orticulture dinañ ko mën a soxla parce que am na

léegi ñoom saa yu ñu amee produit boobu dinañ mën a li nga jël seen i prévension

pour pour li nga xam ne mooy seen plante mën a mën a supporter période yooyu noonu

xanaa rekk aywa * ay messages yeneen messages yi nga war a yi nga war a fàttali <hesitation> jëmale ko ci maanaam mbokku baykat yi
<hesitation> <hesitation> <smacks lips> waaw donc fi mu ne nii comme dañoo toll ci ci fin nawet message bi nga xam ne moom la ñu leen di yox
waaw waaw
mooy message fin bi maanaam ñoo ngi xaarandi ay <smacks lips> ba su ba mi mi octobre donc loolu bu ñu yeggee foofu itam dina am saytu yi nga xam ne dinañ ko def dinañ am beneen communication bu ñuy def jox leen vraiment dernier message bi pour ñoom ñu war a mën a xam ne vraiment nawet bi jeex na loolu day tax dina leen dimbali bu baax ci li nga xam ne mooy récolte mooy góob bi pour mën leen in éviter li nga xam ne maanaam nga góob ba pare

wallaay wallaay
voilà

kon nag mbokk yi balaa ñuy jeexal sunu waxtaan <breath> xanaa di fàttali rekk li nga xam ne mooy ay digle jóge si ONG Jokalante <breath> daanaka xëy na baamtu la rekk ci maanaam <hesitation> lu ñuy waxoon li ñu waxtaan léegi <breath> nee nañu tay jii xibaar yi ci wàllu jaww ji ay jumtukaay la jumtukaay bu am solo la ci liggéeyu mbay mi ci biiru nekkinu coppite jaww bi jaww yi jëfandikoo xibaar yi xibaaru météo <hesitation> daanaka <hesitation> daanaka <hesitation> day yombal day yombal lépp li nga xam ne mooy dogal ay décisions yoo xam ne baykat bi war na ko jël ngir maanaam sakkanal lépp li nga xam ne mooy mooy alal ji mooy maanaam jumtukaay yi maanaam sécuriser les investissements
<hesitation> su ko defee nag nee nañu prévisions météo <hesitation> xibaar yi ci wàllu météo <hesitation> mu aju <hesitation> ci maanaam taw bi <breath> loolu yépp day yombal li nga xam ne mooy maanaam taamu choisir li nga xam ne <breath> mooy mbaytéef li ñu war a def baykat yi baykat yi aywa mbaytéef bi ñu war a yi ñu war a

aywa <hesitation> dañuy ne rekk ngir am nee nañu ngir am ay xibaar yu yu gën a leer <smacks lips> yu gën a leer yu gën a leer <hesitation> ci wàllu maanaam <hesitation> ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu changement climatique yi maanaam xibaar yi ci jaww ji <breath> <hesitation> képp ku ko mën aywa na woote na woote ci 33 879 30 92 33 879 30 92 <hesitation> ngeen bàyyi ci maanaam seen xalaat ginnaaw <hesitation> bi ngeen déggee maanaam bip sonore bi

kon nag <hesitation> Mouhamed Bachir Mbow

waaw sant Yàlla maa ngi lay rafetlu bu baax ci <hesitation> ci ci invitation bi di gërëm <hesitation> projet 4R

ci xamal mbokk yi tamit ni ñun suñu liggéey ñoom ñoo tax ñu fiy nekk donc disponible nañu kenn ku si nekk soo amee say sa xibaar yoo xam ne say say sa ay questions wala sa yoo xam ne soxla nga ko ci wax bëgg xam ci wàllu météo ci liggéey bi ci boppam on est ouvert tamit amul benn problème ñooñu disponible nañ insaa àllaa di la rafet di di rafetlu bu baax

ñoo ngi si aéroport Tambacounda ci ci biir aéroport bi foofu la ñu foofu la météo bi nekk donc ku ñëw tamit ñu recevoir la questions yoo am ñu waxtaan ceeg yow insaa àllaa amul benn problème
daf ma wóor ni am nañu bari ñi nga xam ne xëy na dañuy dégg xibaaru météo yi rekk mais nag du ñu xam service bi

waaw waaw
ñu bari xam moo tax bu ñuy def suñu communication ñuy faral di ko ci dugal pour xamal nit ñi ni effectivement ñoo ngi ci aéroport donc maa ngi bàyyi waaye sama numéro téléphone
<hesitation> <hesitation> waaw
mu di 77 656 83 72 donc disponible nañu pour vraiment fekkee ne ku si nekk soo amee yoo xam ne bëgg nga ko leerlu amul benn soucis daal di leen gërëm bu baax

kon nag <hesitation> mbokk yi fii ci Tamba FM sunu waxtaan <hesitation> mu doon <hesitation> aywa ki leen ko jagleel wala mbootaay bi leen ko jagle di projet 4R bu programme alimentaire mondial muy PAM kuréel bi nga xam ne <breath> moo toppatoo lépp li nga xam ne mooy maanaam mbay mi ak ndund mi ci adduna bi <breath> noon programme alimentaire mondial ci dimbalug <hesitation> beneen mbootaay tudd Fond vert climat <breath> mu ànda tamit ay xarala ci wàllu Jokalante ci wàllu jottali jógee ci kuréelu bu ñuy tuddee ONG Jokalante ci xarale bi Moustapha Diallo <hesitation> fii ci waxukaay bi seen xarit <hesitation> El Hadj Ibrahima Saïdou Dia tay <hesitation> di <hesitation> sunu gan moo doon ki ngeen xam léegi <hesitation> daanaka <hesitation> def nañu fi ay ay émissions yu am solo mooy Mouhamed Bachir Mbow di njiitu bànqaasu ANACIM <breath> fii ci Tambacounda jërëjëf ci déglu bi kon nag <hesitation> ñu jox leen maanaam dig daje rekk <music> beneen yoon fii ci Tamba FM